Amazi yo muri Tanganyika ni meza cane kandi n'ibiti vyaho ni vyiza abantu barakunda kuhafatira amasanamu kugira ngo bayadandaza kubera ibiti vyaho bifise ibara ryiza.

Iyo ndushe mu mutwe mfis'ivyiyumviro vyinshi canke ibibazo vyinshi ndatsa imodoka yanje nkagenda ku kiyaga . Nkaraba ibikikije ikiyaga, nkaraba amazi n'amazu yubatse k'uruhande nkasam'akayaga.

Umurima w'ibiharage uwuravye bitarera, aba ari utuntu dutoya cane tutaboneka neza. Ariko iyo bikuze birakura bikaduga hejuru. Ibiharage rero bikunda kwera mukwezi kw'umunani.

Kera nakora akazi mu ntara yarutana, kandi ahanu nakorera hari mu misozi ntamazu menshi yari ahari iso nahakundira ni uko nashobora gutembera mu mashamba ntiyumvira ku buzima bwanje ntekanye ata bintu vy'amamodoka numva.

Inka zanje zirya ubwatsi bwinshi, ariko nta bakozi bo kwahira ubwatsi mfise ni yo mpamvu nshaka umukozi akora akazi neza, kandi azikwahira ubwatsi bwinshi mu mwanya muto.

Iyo ugiye gutembera ku kiyaga canke impande y'inzuzi uranezerwa cane kugira umutima utoshe usanga aho n'utunyoni tuguma tuguruka hejuru y'amazi bituma wiyumvira ivyiyumviro vyiza ukibagira ibibazo warurimwo.

Inka iyo zonze cane ziba ziteye ikigongwe amagufa aba aboneka ariko inka zivyibushe ziba ziteye igomwe kuraba ziba zivyibushe kandi ziba zisa neza umuvyeyi wanje arafise inka zitatu zonze cane.

Impene zanje narazigurishije hirya y'ejo. Nazitwaye kw'isoko ari zitanu ariko abaziguze baguze zine gusa. Iyindi naciye ndayitahana mbandanya ndayigaburira neza nzoyigurisha yaravyibushe.

Ndakunda inzu zifise ibiti hanze, usanga muri izo nzu harimwo akayaga kandi izuba ntirihaza ari ryinshi cane kandi iyo ufashe agasanamu harimwo utwo duti usanga bisa neza cane.

Umuvyeyi wanje arakunda gusoroma imboga, ariko ntiyarazi kuzisoroma neza ubu narabimwigishije neza, wewe yarazi kurima gusa nanje narinzi gusoroma gusa, yanyigishije kurima nanje ndamwigisha gusoroma.

Mwishamba ruvubu hariyo imbwebwe nyinshi cane, kandi zifise amaso yirabura n'amatwi maremare iyo urikure, ubu numengo zisa n'impene, ariko zozo zirirukanga cane.

Uno musi nagiye gusuroma imboga zanje mu murima, nasanze hariho izabaye nabi na ronsemwo dukeya gusa, ariko ndashima imana, kuko haraguye imvura nyinshi narinziko nutwo duke nta turonka.

Ingurube zifise amatwi manini kandi zifise n'umunwa muremure ariko ni zigufi kandi zikaba zifise ibiro vyinshi kubera zirya inrya z'ubwoko bwose , izo abantu bataye canke ivyatsi, canke n'amazi zirayanywa.

Inyama y'impene iraryoha cane. Iyo ngiye kw'isoko abana banje batari muhira, ndayigura nkayiteka nkayirya jenyene. Ariko iyo bari muhira, ngura inyama y'inka kuko niyo ibaryohera bobo, kandi n'umugabo wanje niyo akunda.

Mw'isoko badandarizamwo ivyamwa ukunda gusangamwo abadandaza ar'abagore benshi cane, canke abakobwa . Abagabo ubasanga aho badandariza inyama canke amakara ariko ntibakunda kudandaza ibintu bijanye n'ivyamwa.

Umurima w'ibigori urabereye ijisho iyo ibigori vyeze haba hariho amashurwe hejuru, kandi n'ibigori vyaramye bimeze neza k’uruhande, ariko iyo wamuye ivyo bigori amababi acagwa hasi.

Mperuka ku gura inka amajana abiri izo nka amajana abiri naziguze imiriyoni z'itanu ariko hamaze gupfa inka cumi hateye ingwara itera inka kandi ahantu ziba nta baganga bashoboye kuhashika.

Ndakunda kwiheza inka iyo ziriko zirarisha ubwatsi bituma nibaza uko zibayeho ariko umuvyeyi wanje yize ivy'ubworozi bwinka yarabinsiguriye neza ingene bigenda.

Ejo naciye kw'isoko mbona abantu badandaza amashugwe ushobora gutera imbere y'urugo rwawe. Naciye ndayagura, naguze ayafise ibara risa n'urwatsi rutoto hamwe n'ayafise ibara ryera n'ayandi afise ibara ritukura.

Fise inkoko zitatu inkoko imwe ifise amabara yera menshi iyindi ifise amabara yirabura menshi iyindi ifise amabara asa n' umuhondo menshi izo nkoko ukwo ari zitatu naziguze ku mafaranga ibihumbi mirongo itatu.

Umuhungu wanje asigaye azi gusatura inkwi yavyize igihe yagenda mu ntara ya RUYIGI kuramutsa muvyarawe yagarutse yamenye ibikogwa bisaba inguvu nyishi nko gutema ibiti.

Ejo ngiye mu ntara ya gitega ndi mu modoka nabonye ahantu turenganye hari imyembe myinshi ibiti biri indani mu rupangu narabajije nyeneho ariko ntawe bazi kubera nashaka kuja kugura imyembe.

Inyama y'inka iraryoshe cane, ariko inka itaba ifise amagara meza ivyibushe inyama iba ifise amagufa menshi kandi iyo uziguriye abana ntibaryohegwa kubera amagufa ntaryoshe ariko ushobora kuraba neza iyo ugiye kuzisuma ukagura iziriko inyama nyinshi.

Ndafise igiti c'amavoka muhira iwanje, amavoka iyo yeze ndayamura nkahako n'ababanyi, n'abagenzi, n'abavyeyi kugira banezerwe kubera ico giti n'amavoka ya kijambere kandi ayo mavoka ya kijambere kwisoko aba azimvye.

Inkoko zirakunda kurya intete z'ibigori iyo ushize ibigori vyawe hafi aho zibona zirarya zigatobora n'umupfuko zikarya izo ntete n'ibigori vyawe bigaseseka hasi.

Inka mu kirundi zifise amazina menshi ahaho izo bita inyambo zifise amahembe maremare, kandi meza izo nka iyo bagiye gukwa umugeni bagenda bavuga ko bakwa inka zibiri umugeni.

Abagenzi banje batatu bakorakazi ko kuroba mu kiyaga tanganyika bafise ubwato baguze basangiye, ariko umwe aronka umwanya ku musi wa mbere uwundi ku musi wa kabiri uyundi ku musi wa gatatu ni ukuvuga yuko imisi ntisa bakorakazi.

Isake ibika kare mu gatondo kugira ngo abantu bavyuke baje ku kazi hakiri kare . Ariko ivyo vyari ivyakera , ubu abantu bafise ubundi buryo bumva ko hageze ko bavyuka baje gutangura akazi.

Kukazi iwacu turafise umugambi wo guteza imbere abakenyezi, rero muri uwo mugambi turabaha impene zitatu zitatu umukenyezi wambere twahaye izo mpene yaranezerewe cane aravyereka n'ababanyi biwe.

Umukozi wanje namuhaye akazi ko kuvomera imboga zanje mu gatondo imisi yose afise n'igikoresho ashiramwo amazi kugira ngo avomere bitamupfunye, ariko arakunda kuvyibagira bigasaba ko ndamwibutsa nzohava ndamuhindura nzane uwundi mukozi .

Ntashe k'umugoroba nahuye n'umwana w'umukobwa afise inkwi k'umutwe avuye gusenya, ndamubaza nti :<< izo nkwi uzikuye he ? kubera jewe maze imisi mbura ahantu hari inkwi.>> arambwira ko azikuye ku musozi uri hirya y'amazu.

Inzu yanje ni ndende cane, iyo ndi mucumba canje nshobora kubona ayandi mazu no mw'ibarabara abantu bariko baracamwo, nshobora kubona kandi imisozi iri hakurya.

Mw'ishamba hariyo ibikoko vyinshi cane. Iyo ugiye mw'ishamba utamenyereye canke urikumwe n'umuntu atinya ibikoko, ushobora kugira ibibazo, mugahura n'igikoko kimwe mukiruka. Kandi igikoko iyo wirutse gica kigukurikira.

Kera nkiri umwana sinari bwabone umurima w'umuceri, tugiye mu yindi ntara turi mu modoka nca ndabona umuceri tugeze mu ntara ya Rutana, nabona usa n'ugwatsi rutoto nkibaza ngo n'ibigori.

Imvubu n'ibikoko bivyibushe cane biba mu mazi, ariko bishobora no kumara umwanya muto bitari mu mazi, kandi biraryana, kandi bikuriye bikubika mu maboko bikakurya buhoro buhoro.

Mu ntara ya kirundo harashushe cane, kubera hariho ibiyaga vyitwa cohoha na rweru, kandi biri ruhande y'amashamba iyo ahantu rero hari amazi n'ubushuhe buba ari bwinshi cane.

Akabati mbikamwo imiti nasanze abana bakuguruye mvuye ku kazi nsanga ibinini babisheshe hasi kandi n'ishinge zose ziri hasi, Nari nagize ubwoba nibaza yuko boba banyoye ibinini kandi batarwaye.

Abana banje barakunda gufungura amashu kandi amashu aba afise ibicafu vyishi iyo ukiyavanye ku isoko nivyiza ko ushika uyaronga n'amazi ashushe kugirango iyo micafu yose ipfe hama bayateke ameze neza.

Mu ntara hagati hari ibice vyinshi bitarimwo amazu usanga nko ku musozi hariho amazu atanu kandi abo abantu baba muri ayo mazu atanu ugasanga bafise imirima minini minini bitandukanye cane no mu bisagara.

Ndafise ahantu ha to ngomba gutera imboga impande yuzu yanje, ariko harimo amabuye menshi vyohava bitera ingorane bigatuma imboga zanje zitera neza.

Umutama ashona ibirato mu kibano iwacu afise amafaranga menshi kubera abantu iyo ibirato biheze ntibaca bagenda kugura ibindi ubwo nyene babanza kubitwara kuri uyo mutama akabisubiramwo akabishona.

Imvubu zirakunda kunwa amazi, kandi zikunda no kuba mu mazi indani. iyo ugiye muri Tanganyika usangayo imvubu nyinshi. Utaravye neza ugatembera mu mazi Ushobora kwumva imvubu ikuriye.

Abana bato barakunda gufungura amatunda atukura. Ariko no ku bantu bakuze amatunda atukura ni meza. Yongereza amaraso mu gihe ufise amaraso make kandi araryoshe cane. Naje ndakunda kuyafungura hamwe n'abana banje.

Umugenzi wanje akora akazi ko kundandaza ivyamwa, imicungwe canke imyembe abindandariza m'urutaro, kandi iyo agiye kukazi agenda avyikoreye k'umutwe harimwo n'imbugita, uwo mugenzi wanje asigaye afise amafaranga menshi kubera arunguka cane.

Kera nkiri umwana twaraja gusenga mw'ishamba ariko twarafata umwanya wo gukina tugasoroma n' ivyamwa tukarya tukanezegwa n' abagenzi bacu twaba twajanye ariko abavyeyi bacu ntibabikunda kubera twataha dutevye.

Nyokuru wanje yarafise igitebo ushobora gushiramwo imboga iyo uriko urazisoroma jewe nakunda gufata ico gitebo kubera nabona gikozwe mu biti, ariko abatoya banje bakunda gufata i dubu akaba ariyo bashiramwo imboga.

Ndakunda gufungura amavuta cane, ariko umuganga yaratubwiye ko amavuta ava mu bikopo ashobora kubatari meza, kubera ko ibikopo bitagenewe gukoreshwa umwanya munini canecane biri kuzubu.

Ndakunda inka zifise amabara menshi ariko muhira iwacu dufise inka ifise ibara ryirabura gusa, ariko mukuru wanje n'umugabo wiwe bafise inka zifise amabara yirabura n'ayera kandi amata yazo araryoshe.

Imvubu irateye ubwoba cane ikunda kuba mu mazi ariko kandi ishobora no kumara akanya gato itari mu mazi, Tukiri abana twagiye gutembera kuri tanganyika duca tubona imvubu kuva uwo munsi ndatinya gusubirayo.

Ndakunda gufungura amatunda cane ejo ratashe ku mugoroba ndushemvoyekukazi ca nsanga umushitsi yaje muhira yaje atuzaniye amatunda yavanye mu gihugu c'urwanda nararyohewe cane ndazimana n'abandi bashitsi bari bari muhira.

Mu murimo wanje harimwo ibitoke n'ibigazi ndakunda kwicara musi y'ico kigazi, kubera gifise amababi maremare kikankingira izuba iyo narushe no kurima nshaka kuruhuka, kandi ivyo bitoke birera nko mu kwezi kwindwi nkavyamura nkajaa kubiteka.

Mu ntara ya Bujumbura aho bita i mukike, baradandaza inka nyinshi usanga bazizanye k'umusi w'Imana, niho isoko irema y'inka kandi hariho abava mu zindi ntara baje kugura inka muriyo soko.

Umwana wanje arakunda inka cane, arakunda no kuziragira, ariko muhira iwacu ntazo dufise, iyo hageze uburuhuko ncandamurungika kwa nyogokuru wiwe akagenda akiga kuziragira, akiga no kuzahirira ubwatsi.

Ngiye kwishuri hari akayira ncamwo karimwo ibigori bateye kandi bireze ndiyumvira kwamura ariko banyenevyo bohava banfata kandi banfashe boca bandega kwi shure bakantuma umuvyeyi.

Ibigori vyanje vyarumye, kubera ari mu gihe cizuba, kandi mu murima huzuyemwo ivyatsi vyinshi, kubera tudaherutse kuja kurima, ariko ndarindiriye ukwezi kw'icumi kugere imvurirwe hama bisubire bimere neza.

Mu Burundi hari inzuzi nyinshi ariko ni zitozito ntizingana na Tanganyika. Tanganyika ni ikiyaga kinini cane c'uburundi ariko amazi yayo harihava munzuzi zitandukanye mu ntara zindi.

Amabarabara ari hagati mu misozi aba abereye kuraba iyo uri kuragenda muri abo mabarabara ushobora no kubona ibarabara riri musi y'umusozi, kandi biba biteye igumwe n'abantu bafata amasa namwu bakunda gufata amabarabara ari hagati mu misozi.

Mu ntara ya rutana hariho ikibanza c'i gatiro ciza cane gifise amazi ava hejuru akoroka hasi aca ku mabuyi, kandi ni hagati mwishamba birabereye ijisho cane n'abantu barava mu bindi bihugu baje kuharaba.

Inzu yanje natanguye kuyubaka mu mwaka uheze, ariko sindashobora kuyiheza nayubatse ahantu atamazu menshi ahari mu murima hagati nico gituma iyo imvura iguye amatafari aca atwagwa bigasaba ko nsubiramwo bushasha.

Inka iyo ari nyinshi cane, zifise amahembe maremare kandi angana, biba bibereye ijisho, ugiye mu ntara ya mugamba usanga inka bazishoreye, baziragiye ari nyinshi cane kandi ziteye igomwe.

Hariho ibiti bita imigano biba mu mashamba ivyo biti biba bifise amabara asa n'umuhondo n'ayandi mabara asa n'urwa si rutoto, kandi birabereye ijisho, ariko amababi yavyo arakunda kugwa hasi.

Abakobwa barakunda gukora ibikorwa vyo mu mirima, ariko n’abahungu hari igihe babikora iyo baronse akanya. Kera abarundi bavuga ko umukobwa ari we ajejwe ibikorwa vyo mu nzu, ariko umuhungu wanje aragenda no mu murima agasoroma.

Ngitangura amashure yisumbuye nize ishure ry'indaro twar dufis'imirima myinshi y'amashu babivanga n'ibiharage muguteka kugirango tugir'amagara meza dufunguye imboga.

Inka zikunda kurisha ubwatsi butoto bufise ibara risa n'urwatsi rutoto, iyo zirishije ubwatsi bwumye inka ntizigira amagara meza. Kandi inka iyo ziriye neza niho zikamwa amata aryoshe.

Imvubu ziravyibushe cane kandi iyo zikuriye ushobora gupfa, imvubu zikunda kuba ahantu hari amazi canke mumashamba ariruhande y'ibiyaga. Muri tanganyika hariyo imvubu nyishi.

Mukirundi baca umugani ati: Inka yirabura niyo iryosha amata. Ndakunda inka zifise ibara ryirabura, ariko nyinshi za kijambere ziba zifise amabara yirabura hamwe nayera.

Impene zirakunda kurya ubwatsi, kandi impene hariho izikamwa amata bivana n'icobozigaburiye iyo zigaburiye ubwatsi bwiza zikarya zigahaka ziragira amagara meza zigakamwa n'amata, kandi aryoshe.

Inka zirarisha mw'ishamba kubera hariho ivyatsi, kandi inka zikunda kurya ivyatsi. Iyo umuntu aziragiye, ataziravye neza zishobora kwiruka zikamusiga, akazibura hama zigatakara.

Umuvyeyi iyo akorana ibikorwa n'umwana wiwe, baragiranira imigenderanire myiza. Umwana wanje turajana kurima, tugatera inkuru iyo turiko turarima, nkamubaza utubazo hama nawe akanyishura, tugatera n'inkuru.

Ibiti bibo mwishamba, ariko hariho ni biba mu mazu y'abantu rero kenshi barabica amashami yavyo kugira ngo ni vyonone amazu y' abantu canke ngo bibagweko hama vyo none abantu.

Mu Kirundo hari ibiti vyiza biteye iruhande y'amazi. Muri ivyo biti harimwo ivyo bita ibigazi, ni vyiza cane no ku masanamu biba ari vyiza. Bifise ibara risa n'urwatsi rutoto kandi ayo mazi na yo nyene aba afise isuku.

Muri iyi minsi ahantu bategerera imodoka usanga huzuye abantu benshi kubera ingorane z'ibitoro, baba bicaye ari benshi kuntebe zike Kandi barishe n'amafaranga menshi cane.

Mu gihugu cacu ibidukikije birahohotegwa gose kubera abantu bata imyanda ahantu hose, kandi bituma iyo imvura iguye amazi atega mw'ibarabara bigatuma amabarabara aziba kandi imodoka ntizirengane neza.

Musaza wanje afise impene nyinshi, kandi ni we agenda kuziragira azitwara ahantu hari ubwatsi butotahaye kugira ngo zirishe neza, kandi zironke n'amazi zinwa, kubera ziba zinyote we.

Imana irema ibintu bitangaje, irema ibintu vyiza cane, amabarabara ari hagati y'imisozi kandi abantu bakayacamwo, kandi akaba afise amabara meza, amabara y'urwatsi rutoto, amabara atukura.

Umukobwa wa muvyaranje arakunda gusoroma mu mirima. Iyo tugiye kwa Sogokuru niwe batuma gusoroma ivyarivyo vyose, kuko nivyo bikorwa akunda gukora, kandi Sogokuru biramuhimbara.

Imyungu iraryoha cane uyitetse mu mazi, ariko iyo ufise imyungu myinshi bisaba ko uyibika ahantu hameze neza. Iyo uyibitse nabi usanga hariho imyungu yaboze, itagisa neza kandi udashobora guteka.

Inka y'umuvyeyi wanje ironze cane, yayitwaye kuwundi mubanyi afise inka zonze cane kugirango bazigaburire neza ziri hamwe barabe yuko zosubira kuvyibuha zigasa neza.

Iyufise imirima myinshi urashiraho ibiraro uzoz'uracako kubera haba harimwo imivo izoz' iracamwo amazi y'imvura kugirango imirima ntitwarwe rero ivyo biraro biba bikozwe mu mbaho z'ibiti kugirango abantu babiceko baja mu murima wundi.

Imigano ni ibiti bikunda kuba i ruhande y'amazu y'abantu. Na twebwe i muhira twari tubifise tukiri abana. Amababi yavyo iyo yumye arakoroka, Akarwa mu nzu z'abantu.

Iruhande y'ibiyaga haba hari imirima y'ibigori canke ibigazi, mu ntara ya rumonge niho hari ibigazi vyinshi canke ibigori vyinshi kubera niho hari ikiyaga tanganyika kandi haba abantu benshi.

Inzu yacu ni nziza cane ariko iruhande yayo hariho agashamba gatoya gafise utwatsi dutoya, kandi harimwo n'amabuye mato mato. Ivyo bituma abana banje bagenda gukinira muri ivyo vyatsi.

Igihugu cacu bavugako ari gitoyi cane ariko naho bimeze uko gifise imisozi myiza kandi miremire abantu bava hanze y'igihugu baje kuraba iyo misozi ukuntu ari myiza bakaduha hejuru bakaraba igisagara neza

Imisozi muremure iri muntara ya Kayanza, irashajije cane. Harimwo ibiti, kandi harimwo n'imirima. Harigihe usanga harimwo icayi bateye. Kandi icayi kiva mu Burundi kiraryoshe cane.

Mu ntara ya Bujumbura baradandaza inka. Izo nka mu kuzitwara bazitwara mu modoka kandi baba bashijemwo n'ibiti hagati kugira ngo izo nka zigende zitegereje ntizive mu mutoka, imotoka ikiriko iragenda.

Ibigori vyera ningoga iyo babiteye mw'ishamba. Umurima wanje uri mw'ishamba, ni munini cane, kandi uri kumwe n'ibigazi. Imvura iguye neza ibigori birera cane bikanyaruka.

Amashure nizeko nkiri umwana yari iruhande y'imirima minini cane n'imisozi miremire, iyo naba ndi muhira narashobora kubona ahantu amashure yanje atumbereye kandi nkabona n'ibiriko biraba.

Imisozi miremire kandi yegeranye, irabereye ijisho kuraba. Nk'abantu bafata amasanamu bakunda kuja kure kugirango bashobore gufata isanamu iriko imisozi myinshi. Kandi kubera hariko ibiti vyiza kandi n'amazu meza.

Ama nzu matomato akenshi bayakoresha nkama nzu badandarizamw ibifungurwa canke ibindi bidandazwa bikenerwa n'abantu kugira ngo abantu babigure hafi ntibarinde kuja kure kw'isoko rero ayo ma nzu badandarizamo abari hafi y'amanzu abamwo abantu canke hafi har'ibiti bisanzwe.

Mu burundi mu gisagara ca bujumbura har'ibiyaya amazu araringaniye, kandi nta misozi miremire ihari rero iyo uduze gato ukaja ku musozi haruguru urashobora kubona amazu yose neza ukabona na tanganyika.

Mu ntara ya kirundo hariho ikiyaga ciza cane citwa cohoha abantu bakunda kubatembera mu gatondo ka kare ni ho bashobora kubona utunyonyi tuguruka hejuru y'amazi dufise n'amajwi atuje.

Ibiti biri ku mabarabara hafi birakenwe mu gihe c'izuba ryinshi, kuko abantu barahaca bakumva akayaga kandi bakamererwa neza, nanje iyo mbonye ahantu hari ibiti ndahaca kugira ngo izuba ntirinyice.

Iyo wubatse inzu ni vyiza ko ushira ibiti hanze kugira ngo bizane akayaga munzu yawe, iyo uba ahantu hashushe cane biragufasha ko utagira ubushuhe bwinshi kubera haba hariho akayaga kuvyo biti.

Mu kiyaga Tanganyika haba harimwo amazi menshi ava mu zindi nzuzi ziri ahatandukanye, ariko kenshi usanga amazi ava muri izo nzuzi arimwo imicafu myinshi, ariko mu ntara ya Makamba amazi yaho asa neza.

Amahembe y'inka iy'agukubise urababara . Kandi inka ifise amahembe abiri , iy'ubonye inka ifis'amahembe manini irik'irakwegera bisaba ko wigirwa kure kubera yokumerera nabi.

Abarundi ba kera barakunda inka cane, baraziragira bakigisha n'abana babo kuziragira bakiri batoya cane. Inka rero bisaba ko uziragira ahantu hari ubwatsi bwiza kugira ngo zirye zihage.

Ibiti biteye impande y'amazi biba bibereye ijisho, kubera ntivyigera vyuma amababi yavyo yama asa neza, kubera bigaburirwa nayo mazi naho imvura yoba itariko irarwa muriyo minsi.

Mu mirima irihafi y'ikiyaga usanga harimwo amazi menshi ava mu kiyaga niyo mpamvu bakunda guteramwo ibigazi canke ibindi biterwa bikunda amazi kugira ngo bikure neza.

Kirazira ku nwera itabi mu bantu benshi utabasavye uruhusha canke ukarinwera ahantu bitemewe, kuko itabi rishobora gutuma umuntu agire ingorane zo guhema nabi ni yo mpamvu hariho ahantu hagenewe kunwera itabi yiherereye.

Imoto yanje nkunda kuyibika ahantu hari agatutu musi y'ibiti impande y' inzu yanje kuko niho aba atazuba iyishikira iyo ngiye kw'ishure niyo ntwara kandi nkatwarana n' umugenzi wanje.

Ndakunda ibigori cane kandi umuvyeyi wanje yarabiteye musi y'urugo. Ni vyinshi kandi niyo vyera tuzobirya, tubihe n'ababanyi n'abagenzi n'incuti n'imiryango nabo bumvirize ingene biryoshe.

Inka barazishorera kumazi kugira ngo zinywe amazi inyota ihere. Kera nkiri umwana nibaza ko inka zitanywa amazi, ariko ni vyiza ko nazo zinywa amazi kubera ziba zariye. Kandi inka zo muburundi ni nziza.

Umuvyeyi wanje arakunda kurima cane afise n'impuzu zihariye agenda yambaye mu kazi gusa akarima, kandi akunda kujana n'abagenzi biwe kugira ngo bamufashe, kubera afise imirima yagutse cane rwose.

Umwana wanje namuhaye umutahe w'imiliyoni zitatu, aca avuga ko ashaka kudandaza umuceri kw'isoko. Yararanguye ibiro mirongo itatu agitangura, ariko ubu yaronse amahera menshi adandaza ibiro ijana.

Umuhungu wanje yize ivyo kurima, kandi arakunda kurima cane aravomera nibiterwa kugira ngo bikure cane naramuguriye n'impuzu zihariye zo gutwara mu mirima kugira ngo izo asanzwa fise ntazi icavuze.

Umukozi wanje naramwigishije ingene bavomera ibiterwa bikingiye kugira ngo ntihagire ingwara bandura zivuye mu biterwa naramweretse ingere afata agatambara agasa neza aka gafuka ku munwa.

Inka ziradufitiye akamaro m'umuryango wacu, kuberako amase yazo niyo dukoresha mugutera ibigori, kandi ibigori biteye mu mase y'inka biba bifise akanovera kenshi cane, rero umuvyeyi wanje akunda Inka cane kubera zimuzanira amafaranga.

Hariho ubuhinga bwanone bwaje muvy'uburimyi, ushobora gutuma igiterwa cama ningonga mu masaha abiri kare cahora cama mundwi zibiri, ushobora gukoresha imiti igezweho kugira ukore ico gikorwa.

Imiti y' ibitegwa irazimvye cane kandi si abantu bose bayidandaza kw' isoko kuko bayirangura amafaranga menshi kandi bakayirangura ahantu kure nico gituma bigoye kuyibona muri iyi ntara yacu.

Ubwatsi tugaburira inka turabusuka ahantu kw'irembo ari bwinshi cane, ariko abasuma duhora dusanga babwivye, ejo twafashe umusuma yambaye impuzu zitabutse ariko arabwiba.

Umukozi wanje ndamuba akazi ko kubumera imbuga nateye kugira ngo zere n'ingoga, ariko abikora gatatu mu ndwi, kandi hari nigenda amubwira abikorekabiri mu ndwi kugira abone umusi wo kuruka.

Umurima wanje uteyemwo ibiharage hamwe n' ibigori ndafise n' ahantu nashize amase yo kurimisha ayo mase nayaronse kubera ntunze inka kandi nizo zituma ndayaronka bigatuma ntakoresha amafaranga menshi mu kurima.

Apakagabi biterwa barabara ibibakigira ububaso ro kuburwa kugira ngo nribadura irwara mougihe bariko barapfobera ibiturwa, kubera buri ayo bazi haba hariwo imiti kadi ibiti ishobora kuberera nabi ubuntu.

Mu kwezi kwa kigarama niho ibigori vyera kandi ibigori bitewe mu mwoga nivyo biba bifise akanovera kenshi ushobora gufungura ibigori ubitetse mumazi canke uvyokeje kumbabura.

Ubu iterambere rya race hari ivyuma bikoreshwa mu kurima abantu nibakoreshe amaboko yabo, kuko iyo ufise umurimo munini wagotse cane uri umuntu ni woshobora kurimisha amaboko, ariko iyo ufise ico cuma urarima ahanu hanini, kandi mu mwanyamuto gggig.

Ibiterwa bisaba ko babivomera imisi yose kugira ngo bikure neza kandi bigume bisa neza. Utabivomereye birabura amazi hama bikuma, kandi nta mwimbu mwiza uzoronka.

Abantu badandaza imiceri canke ibintu bibikwa mu mifuko myinshi bisaba ko baba bafise ububiko bwiherereye mu nzu yugaye. Kugira ntihagire uwuza kwiba iyo mifuko b'atarayidandaza.

Ni rumwana hariho igihugu nagiye gutemberamwo nasanze bafise imisozi miremire cane n'amazi meza cane, kubera amazi yo mu burundi aba capfuye ari mu icapfu cane ni bayakingira ngo ntajemwo imyanda.

Ndakunda gushira indumu murya ituma ziryoha cane ariko indimu zisigaye zizimvye ndiko ndiyumvira gutera igiti c'indimu murugo iwanje kugirango nzoze ndazirya ntarushe.

Nagiye mu gihugu ca Tanzania ahantu hari uruzi rurimwo amabuye meshi nabonye harimwo n'ubwato kandi abantu baraja mu bwato ku girango bashobore gutembera mu mazi hagati.

Amafi avuye muri tanganyika hari ukuntu usanga amota. candayashirako indimu kugirango akokamoto kabi gahere nihokandi ashobora gusha neza iyondiko ndayategura kugirango ndayateke.

Ndakunda gufungura amafi cane, kandi amafi arazimvye, ariko ndafise umugenzi wanje aba mu ntara yarumonge impande yatanganyika arayaroba akayantekera neza akaya ndungikira.

Hari umuririmvye yaririmvye indirimbo ivuga ko u Burundi ari agahugu gatoyi ariko gafise imisozi mire mire kandi myiza iyi ndirimbo abantu barayikunze kubera yabashitse ku mutima.

Ifi iyo itokeje sinkunda kuyifungura, kubera yuko iba irimwo amavuta menshi, kandi umuganga yarambujije gufungura amavuta menshi, kuko ashobora gutuma ngwara ingwara zidakira.

Ndatinya kuja mu bwato cane ku buryo ntegera n'amazi ariko abagenzi banje ntibatinya n'agato iyo tugiye gutembera ahantu hari ubwato baratanga amahera bakabujamwo bukagenda bukagera hagati mu kiyaga.

Ejo nagiye mu ntara ya Gitega gutembera nca nsanga ahantu botsa amafi neza cane. Naciye ndababwira botse amafi menshi ndayatwara; ndayatwarira abana banje n'umugabo wanje.

Amafi arubwoko bwinshi :hariho amafi maninimanini, n'ayandi matomato abarundi bo hagati mu gihugu hagati bakunda gufungura amafi matomato Kuko amafi manimani aba azimvye cane .

Ifi yokeje kumbabura iraryoha cane, kandi abantu bakiri bato niyo bakunda kuko iba irimwo amavuta. Ariko abantu bakuze bakunda ifi itetse mumazi kugira ntibagware.

Uyu musi nagiye kw'isoko nsuma umuceri n'ifi n'imboga n'ivyamwa. Ndabitetse muhira bahimbawe cane kandi abavyeyi banjye ntibakunda gufungura umunyu mwinshi kandi nabikurikije baca bararyoherwa.

Abantu begereye ikiyaga harimwo abarovyi benshi, iyo bagiye kuroba bagatora amafi menshi baba bafise indobo nyinshi bashiramwo ayo mafi, kugira ngo bayadandaze.

Abarovyi bakunda kuroba mu ijoro, mu kugira barobe amafi bafata urusenga bakarutera mu kiyaga, hama amafi akagwamo hama bakabona kuyakwega, amazi avuyemo hagasigaramwo amafi.

Amafi yo mu Burundi araryoshe cane kurusha ayandi mafi yo mu bindi bihugu, na cane cane ko dufise ikiyaga ciza Tanganyika. Iyo amafi yabaye menshi muri Tanganyika aba azimbutse.

Muvyara wanje akunda gufungura inyama yera, kubera muganga yamubujije gufungura inyama itukura akunda gufungura ifi canke inkoko, kuko ni zo zituma atarwara ingwara nyinshi.

Amafi araryoshe cane iyo ndabonye kwisahanica numva shaka kuyarya, ariko umugabo wanje nta yakunda akunda inyama zisanzwe atari amafi.

Abantu badandaza amafi iyo bafise amafi menshi barayashira ahantu hakanye kugira ayo mafi ntatakaze akanovera canke ngo apfe kubera yuko ifi ikunda ahantu hari amazi

Iyo uhagaze hejuru ku musozi ushobora kubona ikiyaga neza ingene kibi hasi ukabona n'amazu ari iruhande y'ico kiyaga, ushobora kubona kandi n'ibiti bikikuje ayo mazu ni co kiyaga.

Ibiti bisa neza n'amababi yavyo asa n'urwatsi rutoto mu gihe c'imvura, ariko iyo amababi yumye biba bisa nabi amababi ntaba ari menshi ku biti, amwe aba yakorotse hasi kubera kubura amazi kandi izuba ari ryinshi.

Ndakunda kurima cane, abavyeyi banje ni ivyo banyigishije kuva nkiri muto. No kw'ishure nakunda ivyigwa birimwo ivyo kurima canke kworora, ariko kworora nasanze bisaba amafaranga menshi.

Inzu yanje nayubatse ahantu kure y'igisagara hari amashamba n'ibiti, kubera ndakunda ibiti, kandi ndakunda ahantu hari abantu bake bizotuma abana banje bakura batekanye, kandi nanje iyongiwe kuryama sinumve urwamo.

Munsi y'urugo narateye ibiharage hamwe n'amateke, ariko amateke niyo yakuze iryambere, ibiharage ntibirera neza, ariko ndashaka guteramwo n'ibigori kugirango nzohore n'imbura ibigori ndavyotse ndabirye.

Abakozi banje babiri nabatumye gusoroma imboga mu murima baca batwarana imifuko ibiri baza gutwaramwo ivyo basoromye bayishira kw'ibarabara kugira baze basoroma vyinshi baza kuzuza imifuko hama basubirayo gusoroma ibindi.

Imirima mwinshi usanga isa n'ugwatsi rutoto, mu Burundi ibitegwa vyinshi vyose bifise ibara rimwe, ariko mu bindi bihugu siko bimeze, abantu baba mu bihugu vyo hanze iyo baje gutembera mu Burundi baratangara ukuntu ibintu vyinshi bisa n'ugwatsi rutoto.

Umurima wanje usigayemwo ibiti bibiri gusa, nshaka guteramwo ibindi biti vyinshi kugira ngo umurima wanje ntugume atanakimwe urimwo, ariko ibiti bisigaye bizimvye sinzi ko nzobishobora.

Hariho ibiti nshaka guca biri musi y'urugo kugira ngo habe isuku, ariko iyo ndabibwiye umukozi ngo abikore nsanga yavyibagiye. Nzobwira umuhungu wanje abikore niwe akunda gukora.

Ndakunda kuraba umurima urimwo ibitoki canke ibindi biti. Bituma haza akayaga mu murima n'ibiterwa bigakura vyiyaguye ariko iyo ari mu ci, ayo mababi y'ibiti aca agwa hagati mu murima.

Umurima wanje nta biti vyinshi birimo, ariko uwu uhagazenko urabona ibiti ha kurya imwundi murima atari rwanje sinkunda ibiti biza mu murima, kuko ibiterwa vyanje ntibikura vyiyaguye neza.

Ahantu mba n'abana banje ntamabarabara meza ariho hariho utubarabara dutoya abantu biciriye bonyene tutemewe n'amategeko niyo mpamvu shaka kwimuka nje ahantu hari amabarabara meza kuko ndi mu kugura umuduga.

Mumurima wanje urimwo uducafu twinshi, amababi yakorotse ava Ku biti naratumyeko abakozi babiri baze bakuremwo ivyo bicafu kugira ngo imboga zanje zizokwere ningoga kandi zizobe zifise isuku.

Ndakunda gutembera mw'ishamba cane kubera hari akayaga kandi nta rwamo riba ruhari. Nkunda ahantu hatekereje kugira nshobore kwiyumvira ku buzima bwanje, ku mashure yanje no ku kazi kanje no ku muryango wanje.

Mu ci naragiye kuraba umurima wanje nsanga hasigayemwo igiti kimwe, ibindi vyose vyaraguye hasi. Kandi baciye banavyiba nta na kimwe nashoboye gutora. Nasanze harumye kubera izuba ryinshi.

Mu mwaka uheze narateye ibitoke, ndabitera mu murima nahora nteramwo ibigori, ariko icantanganje ni uko ibitoke vyamye 'n'ingoga kuruta uko ibigori vyahora vyera n'ingoga.

Amavoka iyo hageze ko uyatera aba ari agati gatoya gafise n’utubabi duto ariko uko imizi igebda irahera Niko igiti gikura n’amababi agakura. Amavoka yera haciye igihe kinini nk’imyaka itatu.

Mu nzu yanje aho mba, hari idirisha riri impande y'ishamba. N'ubwo iryo dirisha rishobora kubona ibiti n'ibiri mw'ishamba nkabona n'abantu bari mw'ishamba. Nshobora no kubona ibikoko bibayo.

Mu Burundi ntitwitaho ibidukikije nk'uko twari dukwiye. Ubu mfise imyaka mirongo ibiri niho nagiye gutembera mw'ishamba cimeza kandi ayi mashamba yamyeho kera, n'abavyeyi bacu ntibadukundisha ibidukikije.

Igiti c'amaboka kiri muwiri wanje ndagikunda cane, kubera gituma haza gatutu mu gihe cizuba nkicara u musi y'ico giti, ariko amavoka ntiyera ningoka, kubera turi mu gihe c'izuba.

Ejo natashe mvuye ku kazi ndushe cane mfise ivyuyumviro vyinshi naciye ngenda mwishamba riri iruhande yo ku kazi ndatembera ndaraba ibiti ndaruhuka mu mutwe ibiti bituma uruhuka bumva akayaga.

Umuvyeyi wanje arafise umurima yangabiye ,arik'uwo murima urimw'ibitoke nka cumi na bitanu, n'ibindi biti nka mirongibiri ndiko ndiyumvira nzoce ibitoke canke nzoce ivyo biti kugirango ntangure kurima gushasha.

Ndakunda kwicara iruhande y'ibiti iyo nshaka kwiyumvira kubuzima bwanje canke imigambi mishasha ngomba gukora nkiri umunyeshure ngomba kwiga neza naja mw'ishamba hari ibiti nkumva akayaga nkiga neza.

Ngiye kwi shuri nca ahantu mu gashamba gato karimwo ibiti bifise amashurwe yera hejuru, ndakunda kubiraba kuko utwo dushurwe turi hejuru ni twiza cane.

Ibiharage iyo ubiteye ahantu hari amabuye menshi ntibikura neza , kubera bikunda ahantu hari amazi n'utwatsi, iyo har'amabuye mu murima wawe bituma ibiterwa bitaronka amaz'akwuye kugira ngo vyere neza.

Mu murima wanje harimwo ibiti bibiri gusa ariko nshaka gutera n' ibindi biti vyinshi kugira ngo niho natera ibiharage bizokwere neza ariko ibiti vy' ubu bisigaye bizimvye sinzi ko nzobishobora.

Mfise inka zitatu. Nazihaye abakozi babiri baziragire buri musi, bazitware ahantu hari ubwatsi bwiza kugira ngo zirishe zigire amagara meza, ariko abo bakozi banje bakunda kuzitembereza ahantu hatari ubwatsi bwinshi.

Mu mazu y’abantu hari igihe usanga hari ibiti canke ibitoke, ariko kenshi ibiti biba biri hakurya y’amazu kubera yuko ibiti bikunda kuba ahantu hateye ibindi biterwa kandi vyose biba bisa n’urwatsi rutoto.

Ahantu hari ibiti kenshi usanga hari ivyatsi hasi kubera mu mashamba ntanumwe akorayo isuku. Ivyatsi biba vyarumiyeyo mu gihe c’izuba canke ivyatsi biba vyakorotse mu gihe c’umuyaga mu mvura.

Mu babanyi barafise ibitoke vyinshi kandi harakorotse amababi y’ibitoke yumye agwa hasi, na twebwe baraduha ibitoke iyo bavyejeje kuko bafise ibitoke vyinshi.

Ibitegwa bifise ibara risa n'urwatsi rutoto mu gihe c'imvura biba bisa neza kandi niho vyera ivyamwa. Ariko mu gihe c'izuba amababi yavyo aruma, agata ibara kandi muri ico gihe nta vyamwa vyera.

Umuntu ara hagati hari imirima myinshi y'imboga iyo uriko uratembera urabona imboga zama zizana amashurwe hejuru hari zizana amashurwe yera canke ayatukura hari n'izindi zama uko nyene ata amashurwe aza hejuru.

Mu mirima hariyo ivu ry'irabura, ariko bivanye n'agace k'igihugu urimwo haraho imirima iba ifise ibara rigomba gutukura hariho rero abantu basuka amabuye impande y'iyo mirima amabuye afise ibara rigomba kwera.

Igitoke kiraryoshe cane kandi abandi benshi barakunda kugifungura isaha zitandatu z'umurango. Kandi iyo igitoke cahiye cane, ushobora kukibika kimaze iminsi kikaba imihwi.

Mu murima wavuyemo ibigori haba harimwo ibiti vyasigaye bishinze, kandi ivyo biti bibavyumye, kuko abari mu gihe c'izuba, abantu barabirandura canke bakabigumizamo mu kurindira gutera ibindi.

Iyo ibigori vyumye barabisya bikavamwo ifu hama bagacumba ubugari, ariko iyo bitumye ntushobora kubisya bisaba ko uvyanikira izuba rikabicako hama bikuma.

Ndakunda guhekenya imyumbati cane iyo ndi mu buruhuko ata kazi kenshi fise ndayironga nkayihwata nkakurako ibishishwa vyose nkaca ndayikatagura nkayihekenya ndiko ndaganira n' abana banje hamwe n' umugabo wanje.

Ejo nagiye kuraba umurima wanje nateyemwo ibigori casangamwo abakozi baje kurima kandi bari bazanye n'abagenzi babo babafasha kurima kubera uwo murima ni munini naciye mboneraho nanje akanya ko gukorana nabo kugira ngo tumenyane cane.

Naratumye umwana wanje gusuma kw'isoko, ndamurangira ahantu haba hari ibitoke vyinshi, hari n'abantu benshi. Ariko yarahayobewe yazanye ibiraya kandi namutumye ibitoke. Ngira ngo ntiyabonye umuntu ahamurangira.

Abarundi barakunda imyumbati yumye, bakunda kuyikuramwo ifu bakayicumba bakayikoza n'ibiharage canke inyama, barabikunda cane, cane cane mu bava imbo, imbo bakunda kurya imikeke hamwe n'ifu y'imyumbati yumye.

Umuvyeyi wanje arafise ibiti bibiri vy'imicungwe n'indimu ariko ntiyemera ko tuvyamura ngo tubirye kuko aba arindiriye ku bidandaza kw'isoko akaronka amahera aturihira kw'ishuri.

Hariho imboga bita amashu iyo ziriko zirakura ziba zisa n'amashurwe ,ariko iyo zamye haba harimwo igiterwa kivyibishe cane, kandi iy'ugitetse biraryoha cane.

Amapera ararwaza munda ariko nkiri umwana narayakunda cane tugiye kw’ishure twari dufise ahantu tuyamura n'abagenzi banje ariko maze gukura narayase kubera yangwaza munda kandi n'umuvyeyi wanje yahora ayambuza.

Ejo nagiye kuramutsa mu vyara wanje arima amavoka atangura kuyeshera mu mase imbere yuko ayarima kugira ngo aronke imbuto na coe namufata agasanamu nja gukereka abana banje koya ntibarebazi ubwo buryo bwo gutera amavoka.

Imicungwe irafasha iyo urwaye inkorora ndakunda kuyigaburira abana banje mu gihe c'imvura, kubera baba bafise inkorora ibabaza, ariko ushobora no gufata indimu ugashiramwo mucayi kugira ngo inkorora igabanuke.

Tukir'abana twakunda kurya imyembe idahiye tukayishirako umunyu cank'isukari, ariko vyaraturwaza munda, umuvyeyi wacu yam' atubuza akatubwira turindire imyembe yere kugirango tuyirye iryoshe.

Ni vyiza ko umwana umwigisha ibikorwa akiri muto, abana banje abahungu n'abakobwa bose ndabakoresha ibikorwa mu buruhuko bagasubira kw'ishure bamenye ibikorwa vyinshi, nico gituma umukozi aca ataha iwabo iyo hageze uburuhuko.

Umuvyeyi wanje arafise imirima myinshi yarimyemwo imboga isaba yuko azivomera buri munsi kugirango zere n'ingonga cane cane mugihe c'izuba ariko iyo yagiye ku kazi adafise akanya twebwe abana biwe turamufasha tukazivomera.

Abana ba musaza wanje barakunda inka cane, kubera afise inka nyinshi cane kandi yarabibamenyereje kuziragira no kuziha ivyo zifungura. Ntibazitinya nk'abiwanje. Abiwanje bamenyereye inkoko kuko nizo dutunze.

Narimbuye ibitoki bishika kuri mirongo itanu shaka kubigurisha igitoki kimwe kimwe amafaranga ibihumbi cumi ariko sinzi yuko nzoyaronka kubera abama baza ku bigura bampa amafaranga ibihumbi bitanu ku gitoki kimwe.

Amateke ni meza cane kumagara y'umuntu. Ariko iyo uba muntara ya Gitega amateke uba wakuze uyafungura cane, kuburyo ukuze utaba ukiyakunda. Abana banje ndayabamenyereza hakiri kare kugira ngo bakure bayakunda.

Amavoka ya kijambere babanza kuyashira mumase imbere yuko bayatera m'umurima kugira baronke imbuto nyinshi, nanje narize uwo mugambi wo gutera amavoka ya kijambere ndindiriye ndonke amafaranga akwiye.

Kw'ishure batugaburira amavoka mu gatondo imisi yose, ariko sa sita ushaka kuyafungura uyagura n'amafaranga yawe, kandi mw'ijoro ni twemerewe gufungura amavoka, kubera aba batugaburiye inyama n'ubugari.

Abavyeyi banje bakunda kurima imboga n'ibiharage n'umuceri narabafashe udusa namo bavuye kwimbura imboga zabo, kandi muhira dufungura cane umuceri n'ibiharage n'imboga, kuko n'i vyo abavyeyi banje barimye.

Amavoka asigaye azimvye kw'isoko. Narateye igiti c'amavoka muhira, kugira ngo nzoze ndayasoroma ndayarye atanzimvye. Ariko abana banje ico giti bakunda kugikinirako bakacurira, sinzi neza ko amavoka azokwera.

Ndakunda ibijumbu cane, ariko ku masoko nt'abantu benshi babidandaza, kandi abana banje bakunda ibiraya n'ibitoke bigatuma ndabisuma imisi yose nkakumbura ibijumbu vyanje, ariko iyo abana badahari ndabisuma nkabirya jenyene.

Nagiye kuramutsa nyogokuru wanje mu ntara ya bujumbura, tugenda mu murima iwiwe dusanga hariyo abagenzi biwe babiri bariko bararima bafise n'amasuka, bambaye ibitenge, baranezerewe cane kutubona.

Kera nakorana n' ishirahamwe rifasha abantu bafise imigambi yo kwiteza imbere mu burimyi n' ubworozi, akazi jewe nakora kari ako gufata abantu amasanamu narakunda ukuntu abantu bafata amasanamu bafashe ibitegwa vyabo kandi bariko baratwenga.

Umugabo wanje arakunda gusoroma amavoka turafise umurima urimwo amavoka uri hakuryaye umusozi umusi umwe yarigeze kucayo ari mu gatondoka kare ahura n'imbwa ziharwa ku murya.

Umukobwa wanje arakunda gufungura imyembe, iyo ngiye kw'isoko nico kintu ca mbere antuma, nanje ndayikunda cane naho isigaye izinvye ariko ntitwoyireka kuko irazana amagara meza.

Umwana wanje ntazi kurima icarico ,ndamusigurira nkamubwirako m'ukurima bakoresha isuka bakaja ahantu har'imirima bakarima bagater'ibiharage cank'ibigori ,canke ibindi biterwa.

Ku mutumba iwacu hariho umugwi w' abagore n' abakobwa bagenda gutobora ibigori, bagakuramwo ibicafu kugira ngo ibigori bisigare harimwo isuku ryiza n' abantu babigura babigure ata micafu myinshi irimwo.

Ejo nagiye kuraba umurima wanje w'ibigori uri mu ntara ya Gitega nca nsanga abagenzi banje nabo bafise imirima yabo iruhpande yanje, baje gusoroma ibigori vyabo vyari vyeze. Bari bazananye n'abakozi babo ari benshi kubera bafise imirima yagutse.

Hariho ubwoko bw'amateke bita amafyiru ayo mateke aba ameze ntayanyerera muci ni ho abe ari kw'isoko ari menshi umuvyeyi wanje nakuze ayatugurira iyo turi mu umruhuko muci tukayamenya, kandi yar aryoshe cane.

Musaza wanje agenda kurima yambaye impuzu zera ariko ataha yacafuye kubera mu murima hariho imicafu iva mw'ivu kandi akunda no gusoroma yambaye impuzu zera barabimubuza ariko ntiyunva.

Nagiye gutembera mu murima sanga umugore, ariko ararima uyu mugore yarafise umunezero mwinshi, naho ibikorwa vyari vyinshi yaratwenga, kandi yavuga afise n'umutima mwiza.

Umunt ara yab ururi harakanya cane kubudo abantu barima bambaye impuzu z'imbeho bakarima bambaye n'ibirato kugira ngo imbeho ntibice, kandi kenshi usanga ahariko harima abagabo n'abagore, kubera abana babbe, ariko barateka.

Hariho ubwoko bw'ibiharage busa n'urwatsi rutoto ivyo biharage abany'afrika ntibakunda kubifungura ariko iyo ugiye mu masoko azimvye arimwo ibintu biteye imbere usangamwo ivyo biharage.

Kuva kera namye nkunda kurima, kubera nkiri muto umuvyeyi wanje yantwara m'umurima, akanyereka ingene barima, ingene babagara ibigori canke ibiharage, nanje niyo navyara abana nzobibigisha.

Ndakunda ivyamwa cane canecane nkunda gufungura amatunda, kandi amatunda abantu bakuze barayakunda kuberiyo ari abana babbumva umengo nta ryoshe, ariko iyo ukuze ucuta ngo bakumva ko aryoshe cane.

Ndakunda gufungura ibiharage, nta musi wohera ntatetse ibiharage, ariko mu mukuru wanje ibiharage akunda gufungura biratandukanye n'ivyo jewe mfungura, ibiharage vyiwe biba bifise ibara risa n'ugwatsi rutoto, n'irya mbere narindabibonye

Abantu benshi barakoranira hamwe ku minsi ya gatandatu mu ntara zitandukanye, kugira ngo bakore isuku aho babaye, kandi baganire no ku bijanye n'iterambere ry'aho babaye. Ivyo bikorwa biba vyatumiwemwo umuntu wese.

Muvyara wanje afise umurima munini yarimyemwo imyumbati naragiye kumufasha kuyimbura kugira ngo tuyanikire yume tuzoyisyeshe ivemwo ifu y'imyumbati hama tugemurire abavyeyi bacu barye banezererwe.

Ibitunguru bifise amabara yugwatsi rutoto haruguru, hepfo naho bifise ibara ryera biraryoshe iyo ubitetse mu muceri canke mu nyama ariko kera ntaramenya guteka neza nabiteka mu biharage .

Umwaka uheze naraguze umurima ca ndawuteramwo ibitoke, ivyo bitoke biramaze kwera ariko ntibirakomera nzovyamura mu kwezi kwa gatanu nzoca ndabigurisha igitoke kimwe amafaranga ibihumbi cumi.

Nkiriumwana sinakunda imyumbati, kandi sinafungura ubugari bw'imyumbati, ariko ahantu abavyeyi bantwaye kwiga amashure yisumbuye twarya ubugari bw'imyumbati imisi yose nahavuye ndabumenyera ndabukunda.

Muntara ya Gitega hari umugambi wo gutera ibitoke vyinshi batanguye. Abajejwe intwaro baraza kumusi wa gatandatu, bakaraba aho ibikorwa bigeze. Umuvyeyi wanje ari muri iryo shirahamwe rifasha ico gikorwa.

Amateke mukwera abafise amababi hejuru amateke yoy abari musi mwivu, kandi abafise n'imizi, ariko iyo yaranduye iyo miziura ayikurako ugakurako n'imvu kubiro yateke aryohe.

Ejo nagiye gusuma nashaka ibigori ca ngura umufuko ugera hagati, ngeze muhira narabikaranze ndabigosora mvanamwo imicafu hama ndabitwara kubisyesha kugira ngo ndonke ifu y'ibigori.

Hariho ibikoko birya ibiterwa, bikarya amababi yavyo, kandi bikayonona. Ariko abize ivyo kuvura ibiterwa, hari imiti bashirako kugira ngo utwo dukoko dupfe kandi ntitwonone amababi.

Ibiti biri musi y'inzu ni bigufi cane kandi bitera umwaga sindonka aho nshira ibindi bintu vyanje mu rugo nzobica hirya yejo kandi nzoca mvanaho n' amabuye yose.

Mu ntara ya Makamba hari imirima myinshi y'imiceri, iyo mirima usanga iruhande y'umwonga, kubera umuceri ukunda ahantu hari amazi kandi iyo uwuteye ahantu hataramazi ntushobora gukura ngo were hama uwusorome.

Ndafise umukozi aja kurima isaha zibiri z'agatondo buri munsi. Ndamuhemba ibihumbi ijana na mirongo itanu ku kwezi. Ariko kubera ibintu biguma bizimba, atanguye kumbwira ko nomwongerako ibihumbi mirongo itanu.

Iyo ashaka kuvyibuha bamubwira afungure ibijumbu vyinshi n'umuceri kubera ibijumbu bifise isukari kamere n'umuceri ifise kamere kandi ufunguye imfungurwa zirimwo isukari niho uvyibuha.

Iyo ngiye kurima ntwarana isuka, ariko mfise amasuka menshi hariho ayarima neza n'ayarima nabi bivanye n'igihe maze ndayakoresha, hari umukozi wanje akunda gutwara amasuka yakoze igihe kinini.

Imyumbati iyo yeze barayirya bakayiteka, ariko hari yo basikaza bakayanikira kuzuba kugira ngo yume ha mabazoyisye ivemo ifu bacumbe ubugari barye.

Ejo imvura yaraguye ari nyinshi cane bituma amavoka yanje nari nateye akoroka ava ku giti nsanga yaguye hasi, hariho ayononekaye nayandi akimeze neza, naciye ndayatora nja kuyabika.

Amavoka adahiye arabishe cane. Mu ntara ya Bujumbura hari abagore bayadandaza adahiye. Barayamura adahiye bagaca bayateka mu mazi ashushe kugira ngo amere nk'ayahiye bagaca bayadandaza.

Inka ivyara utwana twitwa inyana, inyana rero zikivuka zironka nyina wazo harya bakamira amata ariko zimaze gukura zirarisha ubwatsi amata baca bayaha abana.

Umurima wanje uri mumwonga hagati bisaba ko genda nambaye ibirato bigera hejuru kugira ngo amazi ntanyinjiremwo ariko nico gituma umurima wanje wera ningoga kubera uri mumazi.

M'umurima wanje harimwo amabuye menshi kubera har'igihe abana baza kuhakinira, abakozi banje nabahaye akazi yuko bavanamwo ayo mabuye mu ndwi imwe gusa ariko barasigaje imisi mike kandi ndabona ko babikora neza.

Ibigori bitoto biraryoshe cane iyo ubifunguye uri kumwe n'abagenzi bawe kandi urashobora ku vyotsa nahonyene biba biryoshe ukabigaburira abana bawe.

Abana banje narabujije gufungura amapera, kubera amapera aragwaza mu nda, kubera akarirwa n'ingwara zitera ivyamwa nkirumwana narayariye ncasanga yaraboze naragwaye indaja mu bitaro mara imisi itanu.

Ndafise ifu y' ubuyi ntekera abana banje misi yose ku mugoroba ubuyi butuma bavyibuha, kandi bagahaga n'ingoga ku mugoroba mw'ijoro baca baryama kare, kandi bafunguye n'ibindi vyo kurya.

Imyembe ifise ibara ritukura sindayikunda cane. Tukiri abana hari umuvyeyi twabana yari afise igiti c'imyembe ifise ibara ritukura. Yarakunda kuyiduha ariko jewe sinakunda kuyifungura.

Ejo naraguze amahema nanikirako imyumbati yajye kugirango ije ku zuba yume hama munyuma nzoyisyeshe nkuremwo ifu y'imyumbati kuberako abana banje barakunda ifu yimyumbati kandi ndashaka no kuyigemurira umuvyeyi wanje.

Ibigori iyo vyeze biba bifise amashurwe hejuru, ariko iyo bavyamuye ibigori bica bihindura ibara ntibiba bigifise ibara ry'urwatsi rutoto, ariko muri ico gihe amababi yavyo arakoroka hama abantu bakaza kuyatora.

Ivyamwa ndabikunda cane ndakunda amatunda imyembe n'imicungwe n'indimu, ariko imyembe irazimvye muri no misi, ariko umuvyeyi wanje arafise igiti c'imyembe mu rugo rwiwe ndagendayo nkayi musaba.

Umukozi wanje akorana ishaka ryinshi kandi birampimbara, biranyereka ko noshobora no kumwongera umushahara wiwe, naho atabimbwira ndabizi yuko vyomunezereza kuko arafise umuryango yitaho.

Akazi nakora mu mwaka uheze twaragenda kuraba abantu bakora imigambi yo kwiteza imbere yo kurima canke yo kworora. Hari umugabo twagiye kuraba mu ntara ya Gitega afise umurima w'ibigori, twaramufashe amasanamu turamubaza n'utubazo.

Ejo nagiye gutembera ku musozi muremure uri mu ntara ya muramvya, nca mpura n'impene zitandukanye n'izo nahora mbona. Izo mpene zari zifise amahembe maremare. Vyarantangaje, niryo rya mbere nari ndazibonye.

Ivoka kw'isoko zisigaye zizinvye cane kubera tutari mu gihe cazo, ivoka zibiri uzigura amafaranga amajana umunani ariko kera ivoka zibiri zagurwa amafaranga amajana abiri.

Gukorera hamwe bituma ukora ufise ishaka ryinshi kandi ugakora unezerewe , kandi gukorera hamwe bituma usangira ibibazo n'abandi mugatorera hamwe inyishu.

Ndakunda guteka inyama, ariko mu nyama ndashiramwo intore canke ibindi bikenerwa mu nyama abana banje bakunda indya zirimwo umunyu myinshi nanje n'umugabo wanje dukunda umunyu muke.

Muntara ya Bururi hariho aho bita mumugamba. Niho umuvyeyi wanje yavukiye. Hafise imirima myinshi myiza y'icayi. Iyo tugiye kuramutsa umuvyeyi wacu, dusanga yararimye icayi. Aratwigisha uko kera basoroma icayi.

Amapera ndayakunda cane, ariko ararwaza munda umusi umwe narayariye nca sanga yaraboze, ariko amapera uriko urayarya wumva aryoshe naho yoba aboze ntavyo umenya iciza ni kuyirinda.

Mu ntara ya Rutana habayo imirima myishi y'inanasi iyo urenganye mw'ibarabara uri mu modoka haba hari hanze abantu beshi badandaje inanasi abana, abakobwa n'abagore aba ari beshi cane kandi ziba zizimbutse.

Amababi y’ibiharage bayita imikubi, kandi ushobora kuyateka yonyene atarimwo ibiharage ugashiramwo n'ibindi vyose bikenerwa kugira ngo imfungurwa zimote neza.

Mukuja kw' isoko umugabo wanje atwarana ikinga, ikinga riramufasha kuzana imifuko irenga itanu kubera aca aza arayisubinika niho bitworehera tukagura ibiraya vyinshi cane.

Umuvyeyi wanje arakunda kurima imboga, arafise n'impuzu yambara yo mu mirima icafuye kugira ngo impuzu atwara ku kazi ntizicafure ariko imboga ziwe ni nyinshi cane bisaba ko arondera abandi bakoze.

Ndakunda ibiraya cane kandi ibiraya vyo mu mazi nivyo bizana amagara meza umuvyeyi wanje akunda gushiramwo amavuta ariko amavuta si meza nanje abana banje ndayababuza kugira ngo batarwara.

Mu Burundi hari abarimyi benshi ariko mu ntara ya Bujumbura abarimyi benshi barima ibiraya. Ugiye ku masoko ya Bujumbura usanga imifuko myinshi itekeye irimwo ibiraya kandi abantu barabifungura cane.

Muci amababi y'ibigori abayumi, kubera haba hariho izuba ryinshi, ariko mu misi y'imvura amababi aca asubira kugira ibara ry'urwatsi rutoto, kandi ni ho dushobora gusoroma ibigori vyeze tukabiteka.

Iyo udandaza ibintu vyinshi mu mifuko bisaba ko ugira umunzane uz'urapimirako mu guha abantu baba baje kugushorera. Hari ababa bashaka ibiro bikebike n'abandi baba bashaka ibiro vyinshi , mukugira upime bisaba ko uba ufise umunzane.

Ibijumbu biba bifise ivu ryinshi iyo babisoromye, n'ivyiza yuko ubironga neza imbere yo kubiteka. Kandi biraryoshe cane iyo ubifashe uriko uranywa amata canke uriko urarya umuceri.

Mfise umubanyi w’ubugore, afise abana batanu. Kandi abana biwe bakunda gufungura ibigori. Uko umusi uheze aja gusoroma ibigori akabitekera abana biwe kugira baryoherwe.

Intore ziraryoshe uzitetse mu mavuta. Ariko abantu benshi bakunda kuziteka mu biharage. Kandi abanyeshuri bo mu ndaro ntibakunda gufungura intore kubera bobo bakunda kurya inyama.

Abana banje barakunda gufungura ivyamwa cane, ariko bakunda gufungura amabungo cane. Amabungo mu kuyafungura barayakata mu bihande bibiri, hama bakarisha ikiyiko kugira ntibibasesekeko.

Umuvyeyi wanje ni mwiza cane kandi arakunda gutwenga no kumasanamu aba atwenze neza Kandi nanje naramwiganye ndatwenga iminsi yose iyo ndikwisanamu Kandi abantu baca bambwira yuko ndimwiza.

Mu ntara ya Gitega hari abarimyi benshi. Bakunda kurima imboga, kandi bakagenda kuzibagara kugira ngo hace akayaga mu mirima yabo. Abagore nibo bakunda gukora ako kazi, kenshi na kenshi batwarana n'abana babo.

Amavoka n'icamwa kiryoshe cane, abana banje barayakunda, ndayabaha mu gatondo no mw’ijoro. Kandi ntazimvye ku isoko, ugiye kuyagura ushobora kugura amavoka atanu ku mafaranga cumi.

Umuvyeyi wanje akunda gufungura ibiraya bitetse mu mazi. Iyo tugiye kw'isoko agura imifuko ibiri y'ibiraya. Ariko twebwe naho tukiri abana bato aratubuza kurya ibiraya birimwo amavuta.

Ibijumbu bifise ibara rigomba gutukura, ariko hariho n'ibindi bijumbu usanga bifise ibara rigomba kwera ivyo bijumbu vyose biraryoshe cane, kandi abantu bakunda kubifungura batetse umuceri canke ibiharage.

Amavoka turayakunda cane kuko amavoka uyashira mu nrya zose, uyashira m'umuceri, ukayashira mubiharage, no mubitoke, kandi ushobora no kuyarya yonyene. Ariko ubu haraje ayandi mavoka ya kijambere.

Idibu ziraryoshecane, kandi idibu zirafasha kubagara y'ubuntu umuvyeyi wajara zikuda yazarye igiti burugo aragitera kugira ngo azoze arazabura atarize kuzigura kw'isoko, kubera zirazivye.

Abakuru b’ibihugu baragendeye imirima y’abanyagihugu, imyumbati nivyo biterwa bikunda guterwa n’indwara z’ivyaduka, bariko bariga gutora umuti w’ico kibazo gitera imyumbati.

Abigeme barakunda ibigori bitetse, umwigeme wanje aragenda akabisoroma mu murima agaca aza akabiteka twese tukarya tugahaga, ariko umusore wewe akunda ibigori vyokeje.

Muntara yabururi arakanye cane, kandi antwakanye haba icayi cinshi cane abantu barakunda kurima icayi mu ntara yabururi baba bavuye gusoroma mu gatondo bikoreye imitebo irimwo icayi.

Abarundikazi ni beza, benshi baba birabura, kandi bakunda gukora ibikorwa vyo mu mirima. Iyo umuntu ataba mu Burundi aje mu gihungu cacu, aratangarira ingene abakenyezi bacu ari beza cane kandi bakunda gukora.

Ibikoko vyinshi birakunda yuko babikora ku rukoba bavyagaza. Inka canke inyama zirabikunda cane. Abantu iyo baje kuziraba bashobora kuziyagisha bazikora ku rukoba buhoro buhoro.

Ibiharage bifise akamaro kanini mu buzima bwacu, kandi bizana amababi afise ibara risa n'urwatsi rutoto imbere yuko ibiharage vyera iyo mikubi niyo dutora tugashira mu biharage hama tukarya.

Kurima ni umwuga ufise agaciro kanini mu gihugu cacu. Kera amashure ataraza, abantu bose bakora akazi ko kurima. Abagore n’abagabo bose barafashanya kandi ni vyo vyatuma baronka ukuntu bibeshaho.

Mu kwimbura ibiraya abarimyi benshi barabisanzaza mu murima hagati kugirango bifate akayaga niyo wabisumye ari vyinshi utabibitse neza birashobora kumererwa nabi bikabora bisaba ko ubibika ahantu haca umuyaga

Ndakunda ivyamwa cane. Nkunda kubifungura iyo mpejeje kurya umuceri n'ibiharage. Kandi nkunda imicungwe hamwe n'amatunda. Ariko imicungwe irazimvye cane, kuko yera mukwezi kwa kigarama gusa.

Iyogiye gusoroba impuga zanje na nesereko canekukunda kunda gufungura imboga, kandi n'abavyeyi banje barazikuda muharana akantu uko kuzishirabwo kugira ngo ntizicafure, kandi kugira ngo ndazamure ari nyinshi.

Ibitunguru biryoha mubifungurwa ,iy'utets'irya zitagir'ibitunguru ziba atakanovera zifise. Ibitunguru bifis'urwatsi rubisi nivyo abarundi bakunda guteka mu muceri.

Ivoka ryo mu Burundi riratandukanye n’ayandi mavoka yose, kuko amavoka yo mu Burundi afise akanovera, kandi hariho n’amavoka ya kijambere. Muhira iwacu turafise igiti twateye c’amavoka, abana banje barayakunda cane.

Umuvyeyi wanje arafise igitambara cirabura yambara mu mutwe, kandi aragikunda cane. Akunda kwambarana n'agapira gasa n'urwatsi rutoto hamwe n'igitenge gisa n'ubururu. Ayo mabara uko ari atatu, arayakunda cane.

Umwungu ni igiterwa kinini cane, cama hasi kandi kiba kivyibushe ariko abana baracanka cane kubera bavuga yuko kirura kandi abana bato bakunda gufungura ibintu bisosa.

Imisigati nkir'umwana narayikunda cane. Muci imisigati niho yera kandi niho iba iryoshe. Imisigati ifise amababi afise ibara n'ugwatsi rutoto, ariko muci amababi aba yumye kubera izuba ryinshi.

Kera mu Burundi hari ico bita ikibiri. Ikibiri ni ukurima abantu benshi bari hamwe, abagore, abagabo, abasore, abigeme. Imirima myinshi iri ku musozi bashobora kubahemba amafaranga uko barima.

Umudandaza w'imyembe yunguka cane m'ukwezi kwa kigarama, kubera niho abantu bafungura imyembe cane kandi niho iba ifise akanovera. Mu mirima y'imyembe bayitekera mu mifuko bakuzuza hama bakayitwara kw'isoko.

Ibiraya bavyimbura bigifise ibicafu hejuru haba hariko ivu ryinshi kandi no mumasoko iryo vu riba rikiriko iyo ngiye kubigura ndasaba umuntu akankurirako iryo vu kugire ngo ndabishikane muhira bimeze neza.

Abakobwa banje bakunda kudandaza. Naciye ndabaronderera ikibanza mw’isoko badandarizamwo ibiharage. Badandaza ibiharage vy’ubwoko butandukanye kandi bahakura ubumenyi bwinshi kubera bahura n'abantu benshi batandukanye.

Igihe c'izuba kiraryoshe kurimamwo kubera imvura ituma utaha udahejeje ivyo wateguye. Kandi mu gihe c'izuba, bituma urima wisanzuye kubera abantu benshi bataba baje mu mirima.

Iyo ugiye kurima mumbeho ugenda wambaye impuzi zimbeho kuko mukurima bisaba yuko umarayo umwanya munini kandi invura iba iriko iragwa, urunva woca ugira inrwara ziva kumbeho.

Amateke ntayakunda cane muci amateke abayeze, kandi abaryoshe jewe nabo tuvukana turayakunda, kuko umuvyeyi wacu twakuze ayatugaburira kenshi cane.

Mu mirima hari igihe usanga hariyo ibintu bishobora ku gutera ingwara ntivyiza yuko ugenda wambaye agapfuka mu nwa kugira ngo ntibandurireho ingwara mu gihe uriko uragenzura ibiterwa vyawe.

Mu myaka ya kera Abarundi barafashanya mu bikorwa vyose nko kurima iyo umuntu afise umurima munini hageze kwimbura ababanyi baraza bakamufasha kwimbura nawe akazobafasha nihagera mu mirima yabo.

Inkoko zivyibushe nizo ziba ziryoshe, ariko inkoko ziratandukanye amabara bivanye n'ubwoko zivamwo. Hari izifise amabara yera n'ayirabura avanze, hari n'izindi zifise ayera gusa hari n'izindi zifise amabara yirabura gusa.

Ibitunguru biraryoshe Iyo ubitetse mu nyama canke mu muceri. Abana banje barakunda gufungura cane umuceri , ariko nta bitunguru bakunda . Kandi ibitunguru n'ingirakamaro mu mubiri w'umuntu.

Umuvyeyi wanje afise umurima yateyemwo imboga muhira. Arazivomera buri musi n'amazi menshi kugirango zikure ningoga. Ariko na jewe hari igihe ndamufasha kuzivomera.

Abakozi bakorakazi ko gusoroma ibiterwa bakora amasaha umunani ku musi, bataruhutse harimwo abasoroma imikubi, hamwe n'ibindi biterwa bitandukanye, muri abo bakozi haba harimwo abasore abagabo hamwe n'abagore.

Ibiharake biraryoshe cane ndakunda kubiteka nkabigaburira abana banje bakabikoza umuceri n'amavoka amavoka, ariko asiga yazimvye umusigaye ndabaha ibiharake vyonyene birimwo ni'utuboga.

Inzoga y'amasaka iraryoshe cane, sogokuru wanje yarayikora akayitugemurira aje kuturamutsa, kandi iyo twagize urubanza niyo twazimana abashitsi, ariko sogokuru wanje amaze gupfa ntiturasubira kuyinywa.

Umuvyara wanje n'umugabo wiwe bakora akazi ko kurima bafise imirima minini cane ejo nagiye kubarasanga barimbuye ibiharage babishize mu mifuko myinshi iruhande y'umurimo, kandi bariko baragosora ibiharage kugira ngo bavanemwo ibimeze neza babiteke.

Umuvyeyi wanje yarateye ibiyoba mu murima wiwe , agiye kuvyimbura yasanze yimbuye ibiro amajana atanu , ariko yaciy'avuga yuko abigurisha vyose , ikiro kimwe bakamuha amafaranga ibihumbi bine n'amajana atanu.

Abana banje na bahaye akazi ko gusoroma ebigori babishira mu mipfuko myinshi kugira ngo tubishire mu modoka duje kubigurisha kw'isoko, ariko bacebahamagara abagenzi babo babafashe, kubera ivyo bigori vyari vyinshi cane.

Umuvyeyi wanje arakunda gufungura ubwishaza, afata akavanga ibiraya agashiramwo n'ubwishaza agashiramwo n'ibitunguru mugabo nta mavuta ashiramwo kubera afise imyaka myinshi, kandi abantu bakuze ntibakunda amavuta.

Gukorera hamwe bizana umunezero bigatera n' inguvu abandi kuko iyo ukoze uri wenyene ugira ubunebwe ningoga nico gituma abagore bakunda gukorera hamwe mu mirwi kugira ngo bakore baganira kandi batarambigwa.

Umukozi wanje ateka neza ibiharage mu kubiteka arabigosora akavanamwo imicafu yose kugirango turye ibiharage bitarimwo amabuye kandi no muguteka umuceri arawutora akavanamwo imicafu yose.

Mu burundi abana ba bakobwa baraheba amashuri hakikare bakaja kurondera ubuzima, kandi kenshi usanga baramaze kuvyara umwana wanje yavyaye akiri muto bituma aja kurondera ubuzima akiri muto, ubu adanda si ibiharage mw'isoko.

Ndakunda ibiyoba cane, ndakunda kubigura ngiye kw'ishure nkabirya iyo turi mu karuhuko kandi n'abana banje babikunda cane. Ibiyoba mpora ndabitera

Ibiharage bifise ibara ritukura ndabikunda cane, kuko muhira iwacu bakunda guteka ibifise ibara ry'umuhondo urumva iyo ngiye kuramutsa abagenzi banje nkasanga batetse ibihararage vy'ibara ritukura ndaryoherwa cane.

Narateye ibiharage mu kwezi guheze, kandi ivyo nateye nabikuye mu vyo nari narimbuye mu mwaka uheze i vyo nimbuye mu mwaka uheze na cuye ndavyanikira biruma kugira ngo nzobikuremwo imbuto z'uno mwaka, kandi vyarakunze.

Umwana wanje yagiye mu buruhuko kwa nyogokuru, nyogokuru yaramwigishije ingene bagosora ibiharage bakavanamwo ibicafu bakabiteka bifise isuku, agarutse muhira niwe yaciye atangura guteka kandi arabizi cane.

Unomusi nagiye mw'isoko gusuma ca nsanga huzuye imifuko myinshi y' umuceri umuntu wese yagura umufuko umwe kumafaranga ibihumbi mirongo ine.

Umurima nateyemwo imboga zanje, ndawukunda cane, nararondeye nabakozi bamfasha kuhakora neza, kuberako imboga ndazikunda cane, ndaziteka zonyene, nkanaziteka mu biharage canke m'umuceri nico gituma mfise amagara meza.

Kwa muvyara wanje bafise amasafuriya manini manini, kubera baba mu nzu ari benshi cane mu guteka bateka ibiro vyinshi vy'ibiharake kugira ngo bashobore kurya bahake.

Umuvyeyi wanje arafise umurima w'amasaka kandi arakunda amasaka cane arayashira mu buyi canke akayakoramwo inzoga yi kirundi kubera kera muhira iwabo hari inzoga bakora y'ikirundi bayikoze mu masaka.

Umugabo wanje ndakunda ingene akunda ibikogwa. Akora akazi ko kudandaza ibigori. Abidandaza mu mifuko kuko afise ababigura ari benshi, kandi araronka amafaranga menshi tugashobora kubaho nk'umuryango.

Umurimo wanje usa neza, kubera uku kwezi twose guheze abakozi banje baragiye barabagara baravanamwo ibintu vyose bimeze nabi nanje naciye ngenda ndawuvomera, kandi niteze ko nzokuramwo umwimbu mwiza cane.

Ejo naguze ibiyoba vyinshi ndabikaranga ndabishiramwo n' amavuta ndabizimana abagenzi banje bari baje kundamutsa ariko ntibabimaze vyose naciye ndabibika ndabiha abana banje batashe bavuye gukina.

Ndakunda ibiyoba ariko nta murima wavyo nfise, mu ntara ya Ruyigi niho ibiyoba vyinshi babirima, kandi babigurisha amafaranga make gose, ariko iyo bishitse i Bujumbura baca babizimba cane.

Abantu bakuze benshi nt'ibakunda ibiharage kubera bakiri abana babiriye iminsi myinshi, mu miryango y'abarundi ibiharage n'inrya idashobora kubura kw'isahani. Kandi ibiharage biri m'ubwoko bwinshi.

Ibigori iyo vyeze barabisoroma bakabirya ariko barasigaza n'ivyo bazorya mu misi iri imbere. Rero kugira ngo babivanemwo ifu, baravyanikira ku zuba bikuma kugira ngo ntibibore.

Iyo ufise imirima myinshi ukimbura umwimbu mwinshi, kugira ntuwonone wewe ubika m'ububiko bwabugenewe kugira uzoshobore kuwukoresha mu minsi ikurikira. Hari ababika ibigori bikuma bakazo bikuramo ifu.

Naraguze ibikombe vyo gupimpisha ibiharage iyo ndiko ndagurisha kwisoko kuko abantu baza gusuma ari benshi kandi umwe wese aba ashaka umupimpire vyabaye ngombwa ko ndondera ibikombe vyinshi kubera abantu baza gusuma ari benshi.

Nyogokuru wanje yarafise umurima munini w'ibiharage, kandi yakunda ibiharage bifise ibara ritukura iyo ari mu buruhuko muci yarakunda kuduhamagara tukagenda kumuramutsa agaca atwigisha uko babitonora ivyo biharage bitukura.

Hageze ko ibiharage vyera barakunda gushiramwo ibiti hagati mu mirima kugira ngo ivyo biharage bikure biri kuri ivyo biti kandi ibiharage iyo vyumye niho biryoha cane kandi bikoroha gutonora

Muhira turafise ahantu tubika ibigori twimuye dushaka ko vyuma kugira bizovemyo ifu hama tuyidandaze turonke amahera yo kuriha ishure. Ivyo bigori tuvyanikira ku zuba kugira ngo vyume neza.

Abadandaza barafise ahantu babika imifuko y'ibidandazwa vyabo. Ushobora kuba umuceri , ibiharage, canke ibindi. Rero aho hantu harigihe haza imbeba zikarya imifuko, ibidandazwa vyabo bigakoroka hasi.

Mu mashuri mato mato haba hariho imirima y'ishure abana barabigisha kugosora ibiharagie canke ibigori iyo bamaze ku bisoroma. Mu kugosora ni ukugira ngo imicapfu ivemwo babiteke bifise isuku.

Nyokuru wanje yakunda gutora ibiharage kugira ngo abiteke atamicafu irimwo, n'ivyo yakunda kutwigisha iyo tugiye kumuramutsa mu kiruhuko co muci. N'ubu nanje ndavyigisha abana banje kugira ngo bazokure bazi guteka neza.

Abavyeyi barakunda gutwenga iyo bavuye gusoroma canecane, kubera ababa baronse umwimbu w'ivyo bakoreye kubera yuko hari igihe urima ibintu ukabura na kimwe w'imbura.

Abaremyi b'ibiyoba barunguka cane, kubera ibiyoba birya abantu benshi abana, kandi barabikunda cane umugenzi wanje arabidanaza kw'isoko afise imifuko itanu y'ibiyoba, kandi nivyiza cane.

Inyama y' ingurube iraryoshe cane ariko hariho abantu batayifungura, iyo ugiye mu ntara ya Bujumbura hariho ahantu bazitegura neza bazokeje zavuyemwo amavuta.

Abarundi barakunda inka cane zibaha amata zikabaha inyama zikabaha amafaranga, umukuru w' gihugu yatanze inka cumi kumusozi iwacu abagabo cumi n'a batanu nibo bashoboye kugabigwa izo nka.

Aborozi kugira ngo bakore akazi batabangamiwe, bambara ibirato birebire bigera ku mavi n'impuzu zigera hasi ku maguru. Ni kugirango birinde umwanda uva aho ibitungwa biba kandi bakore akazi bameze neza.

Umwana wanje arakunda amata y'inka cane. Ashobora nokuyanwa batarayateka iyo bahejeje gukama inka aca azana igikombe nkamusukiramwo akaba aranwa kandi akunda igikombe gisa n'urwatsi rutoto.

Ahantu batungiye inkoko usanga hari urwamo rwinshi kubera inkoko ziguma zisuragura ibintu, kandi zivuza induru, ariko aho hantu iyo uhakorera uronka amafaranga menshi, kubera abantu bafungura inkoko ari benshi Kandi bazigura amafaranga menshi.

Ejo nagiye kugurisha impene zanje zitatu nsanga kw'isoko yaho bagurisha impene hari impene nyinshi cane, kandi nta bantu bazigura benshi bari bariho nahavuye ntaha ngurishije impene imwe gusa.

Naraguze inka zitatu imwe ifise amabara yera na yirabura iyindi ifise amabara yera gusa izo nka ndazikunda cane ndazitaho cane ndazahira ubwatsi kugira ngo zifungure neza zigire amagara ameza.

Inka barazoza canke bakaziha umuti biciye mu mazi baba bafise ibikoresho ayo mazi avamwo kugira ngo ashike ku rukoba rw'inka kugira ngo bazirinde ingwara canke ubucafu bushobora kwonona amagara yazo.

Umugabo wanje yize ivyo kworora, ariko, ubu yarongeyeko n'amashuri yo kwiga ivyo kuvura ibiterwa, ubu rero, ariko arabinonosora hariho nahantu bamutumira kuja kuvura ibiterwa vyabo canke akabaha imiti.

Inkoko zifise amabara atukura ziba ari nziza cane kandi zifise n' umunwa utukura ariko zifise n' amaguru adatukura kandi ndakunda inkoko itetse cane iyo bayitekanye n' ibitunguru n' umuceri.

K'umutumba wacu hariho abanganga bize ivyo kuvura ingurube, baraza rimwe mu kwezi, bakaza bazitera imiti ituma zitagwaragurika, Kandi zikarondoka k'umurindi uri hejuru cane.

Umukobwa wanje yize ivy'ubworozi bw'ibitungwa, harimwo n'imbwa uwo ubu akora mu kigo bavura imbwa ariko jewe ndazitinya cane sinshobora kuja kumuramutsa aho akorera kubera izo mbwa ntinya ko zindya.

Kuva umwaka utanguye ndadaza amagi kandi ndayabika muhira, mfise icumba ndayashiramwo ari menshi kubera ko mfise abantu bayagura ari benshi. Mfise n'ababanyi banje bakunda kuyafungura mu gatondo, imisi yose.

Iyo utunze ingurube zifungura neza kandi zi vyibushe kandi zi terwa imiti yo gukinga ingwara ushobora ku ronka n'izindi nyishi biciye mu kurondoka kubera ingurube zira rondoka cane.

Inka zikunda gufungura ubwatsi umuvyeyi wanje kubera akunda inka ziwe yarashize ubwatsi hanze aho inka ziwe zishobora gufungurira ariko iyo afise akanya aratora ibikoresho akambara n' impuzu zikingiye akagaburira inka ziwe.

Ejo nagiye kw'isoko kugura impene. Nashaka kugura impene zitanu ariko nasanze zizimvye cane. Impene imwe bayigurisha amafaranga ibihumbi mirogo mirogo itanu, nanje nari nfise amafaranga ibihumbi ijana. Naciye ngura impene zibiri gusa.

Ndafise imirima myinshi y'ubwatsi . Vyatumye niyumvira gutangura kworora inka , kuber'inka zifungura cane ubwatsi kandi biragabanya amafaranga nkoresha mu kuzitunga kuko mba mfise ibifungurwa vyavyo nirimiye jewe nyene .

Uri umuntu yanka umwanda cane ni wobana n'ingurube, kubera ingurube zikunda ahantu harakavuyo n'ahantu ziba usanga hari umwanda mwinshi umuvyeyi wanje yarantseko ntunga inguruba muhira, kubera yuko yanka umwanda.

Impene zikunda gufungura ubwatsi. Iyo ufise impene nyinshi bisaba ko urondera umukozi agenda kwahira ubwatsi bwinshi kugira ngo impene zawe zihage neza.

Ndakunda imbwa cane. Ariko imbwa zanje zama zipfa zigwaye. Ubu barandangiye abaganga babinonosoye ivyo kuvura ibitungwa, cane cane imbwa.

Umuntu acuruza ibifungugwa kw'isoko inzu adandarizamwo hanze yarashizeho ivyapa vyerekana ibintu adandaza, harimwo imboga, harimwo ibintu vyogushiramo ibifungugwa. Ndetse n'imiti y'ibitungwa.

Inyama y'ukwavu iraryoshe cane abantu batunze inkwavu bazigaburira ivyatsi canke amababi y'ibitoke, kandi urukwavu rurazimvye iyo uruguze mw'isoko.

Umuvyeyi wanje aratuze igurube ibwe ivibushe cane yarayubakiye izu y'ibiti kuva hasi y' gushika hejuru iyo gurube ibisa neza, kubera ahiba hasa neza umuvyeyi wanje arahakorera isuku.

Amashure y'igisha ivyubworozi ntakunda kuronka abanyeshuri benshi biyandikisha, kubera yuko m'uburundi aborozi bahembwa amafaranga make cane. Kandi abanyeshuri baba bashaka amahera menshi.

Mu ntara ya Rumonge urudandazwa rw'amagi rurateye imbere cane, kubera yuko abantu benshi barayafungura imbere yo kuja ku kazi, kandi inkoko ni nyinshi cane kandi ntizikunda kugwaragurika.

Senge wanje n'umuganga w'ibitungwa, ariko akunda kuvura inka, agenda kuzitera inshinge iyo zagize ingwara z'ivyaduka, kandi aratuzanira inyama n'amata menshi.

Umworozi w'inkoko arunguka iyo akorera ahantu mu bisagara canke impande y'ibibanza vy'iratiro, kubera ahantu nk'aho niho haba abantu bafungura inyama z'inkoko nyinshi canke amagi menshi.

Mu kworora ingurube bisaba ko wubakisha imbaho hejuru, hasi ugashiraho amazi canke ivyatsi kandi bisaba kuza urazana imiti yo kuzivura kugira ngo zigire amagara meza.

Sogokuru wanje yaratunze inka nyinshi ariko zari zifise amabara atandukanye. Hari izari zifise amabara yera n'ayirabura kandi mu kirundi bavuga ko inka yirabura ariyo ikamwa ayaryoshe.

Ni vyiza ko tuza turigishanya kugira ngo dutere imbere twese, na cane cane abakenyezi mu ntara ya bujumbura baragira inyigisho zo guhimiriza abakenyezi kwikorera ivyabo kugira ngo bibesheho.

Isake ni nkoku ibifise uburebure, kandi ifise amabara menshi kenshi ibi vyibushe ifise ibiru vyinshi, kandi iraryoha inyama iyo uyitete mw'isafuriya.

Inkoko ikuze ifise amabara menshi. Harimwo ayatukura, ayasa n'ubururu, n'ayirabura, bayita Isake. Iyo nkoko iyo uyitetse iraryoha cane kuruhandi uko woteka inkoko ikiri ngo.

Impene zirakunda guterwa n'ingwara z'ivyaduka ,ariko abaganga bize ivy'ubworozi baba bafise imiti bazitera canke icanco kugirango izongwara z'ivyaduka ntizitume zihona .

Ingurube iri mubikoko bivyara abana benshi kandi ingurube ifungura ibintu vyose n'ivyo abantu basigaje, ugiye kugura ingurube bisaba ko uraba iyifise ibiro vyinshi kuko n'iyo ivyara abana benshi.

Ingurube iyo zivuye mu nzu zibamwo ziravuga amajwi menshi cane kandi amajwi asamirana, kandi zikunda kurya ubwatsi canke inrya izarizo zose ariko iyo ziriye ivu zishobora kumeregwa nabi.

Mukuru wanje yize ivyo kuvura, ariko kuvura biri ubwoko bwinshi. Wewe yize ivyo kuvura ibitungwa. Ahantu akorera bakunda kuvura ibitungwa na cane cane imbwa z’asaze.

Inyoni ziba mu mashamba yegereye ibiyaga ziragenda mu mazi, iyo amazi adashika hafi cane zishobora no gufata ifi zikazirya ariko bisabo ko inyoni iba iri mu bwoko bufise iminwa mire mire.

Inzovu ifise amatwi manini namahembe abiri numunwa muremure, iyo iriko irarya ikoresha umunwa ukwega ivyo ishaka kurya ibivana hasi kandi ifise nuburebure.

Inzovu n'igikoko kirekire cane kandi gifise ibiro vyishi gifise amahembe abiri kandi gifise n'umunwa munini abantu bagenda ku biraba mw’ishamba kuko nti bikunda kuba ahantu hari abantu beshi kuko biraryana.

Hariho igiti kiri iruhande y' inzu yanje gikunda kuba kirimwo utunyoni iyo mu gatondo tutaravyuka utunyoni tuba turiko turagenda genda tuvuga n' utujwi bigatuma tuvyuka kare.

Inzoka zirateye ubwoba cane ariko zikundana n' abana bato, umwana wanje abonye inzoka ntatinya kandi inzoka nayo iramwegera bagakina bagatwenga ariko twebwe abavyeyi tubibonye ubwoba buratwica.

Ndakunda ingene utunyoni dufyura amaso iyo turiko turakuraba. Utinya woca wiruka wibaza ko tugira tukurye. Ariko niko turaba kandi dufise amaso meza cane. Ejo nabonye akanyoni mw'ishamba gafise amaso yirabura, n'amababa yera.

Ndamaze kuvuga kenshi ko nkunda inyoni ejo nari ko ndatembera mbona utunyoni turi ku giti, ariko akanyoni nakunze cane na akanyoni kare gafise utubaradusa n'ubururu no twirabura, kandi kare gafise n'umunwe muremure.

Mumushambo acimeza nkaruva ubo urasangamo ibikoko bitandukanye cane aba harimo ingwe intambwe n'ibindi vyinshi n'inzoka, ariko hariyo n’ibikoko nabonyeyo ntatsi ingene vyitwa.

Umugenzi wanje afise amasanamu yafashe mw'ishamba utu nyoni twiza cane harimwo utunyoni dufise amabara y' ubururu n' ayirabura utu nyoni twaranryoheye cane kubera dufise n' amaso yera.

Narabonye utu nyoni twinshi duhagaze ku giti kiri mu rugo iwanje nteye ibuye tuca tuguruka tukavaho ariko abana banje barakunda kuturaba nico gituma ntakunda kutwirukana ngo ndadutere amabuye.

Hariho ubwoko bw'utunyoni dukunda kuba mu mazi, n'izindi nyoni zikunda kuba mu biti hejuru ziguruka gusa, izo nyoni rero ziba mumazi usanga zifise amabara asa n'umuhondo, n'umunwa mure mure n'amaso y'irabura.

Nzohava niga ubworozi bw' ukworora inyoni ariko ubu sinzi ko bubaho kubera ndakunda utunyoni kandi amasanamu yose mfise mu nzu yanje nayo utunyoni nzobaza neza ko hariho ivy 'ubworozi bw'inyoni.

Inyama yaga kwavu iraryoha cane, Agakwavu bakadandaza mu ntara ya Kayanza umuvyeyi wanje iyo yakorera mu ntara ya Ngozi yaca Mukayanza akagura izo nyama zaga kwavu akazituzanira kandi twararyoherwa cane .

Igikona kiraguruka kikagera no ku mabati y'inzu yanje. Nryamye nkumva igikona kiriko kiravuga, nca mvyuka kandi bituma nshavura nkabwira abana banje ati: genda mwirukane ico gikona.

Utunyoni turakunda ahantu hari amazi canke izuba nagiye gutembera ku kiyaga tanganyika nsanga ho utunyoni dufise amababa menshi n'iminwa miremire naradukunze cane, kubera sinari bwatubona.

Ejo nariko ndatembera mw'ishamba mbona ku giti hejuru hariho akanyoni keza cane gafise amaso atukura kandi n'amababa yako yari yera ariko harimwo n'ayirabura, karanryoheye cane ariko wamenga kariko karabana ubwoba.

Ndakunda kuraba inyoni cane ndagenda ahantu hari ibiti kugirango ndazirabe ahantu ziba ziri kandi ndakunda kuzifata amasanamu kubera ziba ari nziza, Ndakunda n'amajwi yazo.

Naragiye gutembera mu ndwi iheze mu ntara ya Rumonge hariho ishamba cimeza ryitwa kigwena ririmwo ingwe ririmwo intambwe ririmwo n' inyoni nyinshi ariko hari igikoko nabonye ntashoboye kumenya izina ryaco.

Inyoni ziri mu bwoko bwinshi hari inyoni imeze nkigi kona ifise amabara agomba kwirabura n' ayera iyo igurutse amababa yayo aca aja hejuru kandi biba bibereye ijisho n' abafata amasanamu barindira ico gihe igurutse.

Kw'ishure mu mashuri matomato baratwigishije ko umuntu yavuye mu nkende uko umuntu yakozwe yabanje kuba inkende inkende iyondaziravye mbona zifitaniye agashusho n'umuntu.

Ndakunda utunuma, utunuma n’utunyoni ifise amabara menshi n' amaso atukura kandi natwo nyene turaguruka ndakunda kudufata amasanamu iyo ndatubonye ahantu duhagaze.

Hari akanyoni gakunda kugurukira imbere y'izu yanje gafise amabara asa n'ubururu n'amaso yirabura n'umumwamuremure cane wirabura ako kanyoni ndagakunda iyo ndakabonye cane ncamfata amasa namu yako nkayereka abana banje.

Utunyoni dufise imirizo mire mire tuba ari twiza cane kandi tuba dufise ibiro vyinshi ndakunda kuturaba ku biti iyo ngiye mu mashamba kwinonora imitsi.

Umugenzi wanje akorakaziho gufata amasanamu yanyeretse isanamu yafashe yakanyoni gafise utubara dusa n'umuhondo n'amaso atukura naranezerewe cane, kubera ndakunda kuraba utunyoni dufise amabara atandukanye.

Inzovu ndayitinya cane, kubera ukuntu ingana, kandi uyiravye umenga nta maso ifise uyiravye ubona amatwi hamwe n'umunwa muremure n'amahembe abiri matoya.

Hariho ubwoko bw'inyoni buba mumazi, izo nyoni rero ziba zitandukanye n'izindi, ziba zifise amaso arimwo ibara ry'irabura, n'iritukura n'umunwa muremure, n'amababa yazo aba afise amabara yera na yirabura.

Umwana wanje yanyeretse isanamu yafashe y’inyoni ifise amaso yirabura ahandi hose ifise ibara ryera, iyo nyoni narayikunze cane ndamwigisha kuy'icapa, kubera mw'ishure bafise icirwa co gucapa.

Inkende zirakunda gukina n'abana zibonye abantu baje kuziraba aho ziba zica ziruka zikabegera, ariko nkiri umwana jewe narazitinya cane hari umuntu yari yarambwiyeko ziryana.

Inzovu ifise ibiro vyishi cane kandi ifise umunwa muremure cane ariko imwana wayo umunwa uba ukiri muto inzovu kugira ishobore gutora ico ifungura ikoresha umunwa wayo nyene muremure.

Utunyoni dufise izosi rire rire turabereye ijisho kuraba kandi n' abantu bakunda gufata amasanamu mu mashamba utwo tunyoni baradukunda, usanga dufise amabara yera n' ayirabura kandi n' amaguru mare mare.

Utu nyoni dukunda kuba turi kumashami y' igiti turaba ibirengana iyo ngiye gutembera mu mashamba ndabona utunyoni ariko nkunda kutubona turiko turaguruka ariko nca ntora amabuye nkadutera kugira ndabe ingene tuguruka.

Nagiye gutembera mw'ishamba ndiko ndiruka mbona akanyoni gahagaze ku giti, kari gafise amaso meza kandi amababa yako yari menshi cane, narimenyereye kubona utunyoni dufise amababa abiri gusa.

Inyoni zifise umunwa muremure ziba ari nziza cane kandi abantu bafata amsanamu n'izo bakunda kandi inyoni ziba zifise amaguru abiri kandi ziba zifise n'amababa. Kubera mu kwiyunguruza ziguruka n'amababa yazo.

Umuserebanyi ufise amaguru ane Kandi wiyunguruza uryamye hasi abantu bakiri bato barawutinya ariko iyo bamaze gukura bashobora no kuwufungura kubera inyama yarwo iraryoshe.

Inyoni ni udukoko duto duto tuguruka, dufise amajwi menshi. Ushobora kudusanga mu mashamba, canke mu biti hagati, no mu mazu y'abantu tuba turiho tugenda turaguruka.

Utunyoni dukunda guhagarara mubiti naho tuba tuba dufise icari , icari ni ahantu utunyoni tuba icari kiba kiri mu giti rero utunyoni turakunda mugiti kubera hariyo agatutu.

Igikona gifise amabara nkunda cane, gifise amabara abiri iyirabura hamwe n'iyera. Kandi ayo mabara niyo inka nkunda ifise. Inka iryosha amata iba ifise ayo mabara nyene.

Mu gatondo ka kare uvyutse ubona ibikona biguruka bigenda biravuga canke biri ku mabati y’amazu y’abantu. Ibikona n’ubwoko bw’inyoni bufise amabara abiri, ayera n’ayirabura.

Ibikoko vyo mw'ishamba birateye ubwoba, kandi ntushobora kubibona utinjiye indane mw'ishamba, ariko ivyo bikoko bibabisa neza ku masanamu n'abantu baje guhatembera mu mashambo acemeza barakunda kubifata amasanamu.

Ndakunda inyoni zifise amabara atandukanye .Inyoni ifise amabara yera n'ayirabura ni nziza cane , hariho Inyoni zifise umunwa muremure gose. Izo nyoni abantu bafise impano yo gufata amasanamu barakunda gufata amasanamu yazo .

Mu mashamba yo mu Burundi hariho ibikoko vyinshi cane. Hariho ibikoko biryana kandi vyiruka gose. Imbwembwe nizo ziruka cane kuruta ibindi, ariko n'ingwe ziriruka cane.

Muri tanganyika hariyo imvubu nyinshi ariko ushobora no kuzisanga mu mashamba, imvubu n'ibikoko bivyibushe cane bikunda kuba ahantu hari amazi menshi bishobora no kurya umuntu agapfa.